N yaba ŋɔ nyɛla ninsali gbampiɛlli ka o lee gbaai kpamli o yela liiga ka di nyɛ kootu din nyɛ bɔɣu waɣila ka so jinjam sabinli ka piri namdimuna ka kɔhiri nyamanyama.

Anfooni ŋɔ puuni n nyɛla kabood ni biɛni ka buku nim piɛ n bɛ kabood ŋɔ puuni kabood ŋɔ nyɛla zaɣ piɛlli ka teebuli din nyɛ biraawn ʒɛya ka labtop tam dizuɣu ka kamɛra biɛni ka foon biɛni

Silimiin paɣaba ni bihi ka Silimiin paɣaba ŋɔ nyɛ ban yaagi bɛ nangbana kumda ka linjima nima nyɛla ban gbibi ba paɣa ŋɔ kuli kuhirila ninmohi.

Niriba n-laɣim ka so ŋmɛri guŋgɔŋ ka so ŋmɛri luŋa o yɛla liiga dozim ka ŋumbala maa warigimi ka yiɣi zuɣusaa. Kaya ni taada waa ka bɛ wara.

Taawa n-ʒi kom ŋɔ puuni ka silimiinsi nyɛ ban ʒe di kpaŋa ka teebulinima ʒe bɛ tooni ka bindira tamya silimiinpaɣa ni bɛ bihi.

paɣiba n-kuli laɣim ka di nyɛla bɛ warila kaya ni taada waa bɛ nyɛla ban ye bɛ kaya ni bɛ taada nɛma ka Silimiinbila ŋun ye liiga dozim ka so jinjam piɛlli be bɛ puuni.

Palimeenti duu ka n lihiri ŋɔ palimeenti jintɔriba n laɣim chisimam ka bɛ yisi ka di nyela nangbankpeeni ka bi kpe tabi ni n ku daari tab ni nimohi ni bɛ kootunima.

Gbuɣinli n doya ŋɔ. ka nin salinima be lɔɔrinim yinɔ ʒila lɔɔri maa tooni, ka niribi anahi be lɔɔri maa puuni kadi nyala gbuɣinli ŋɔ ka bɛ ʒaya lihira.

foto ŋɔ puuni salo n bɛ loori din nyɛ kaago loori puuni n ʒɛya ka sipika nim ʒɛya ka shab baɣali tabi moto nima ka gbubi Anfooni din nyɛ sumayila siisi Anfooni

Duu ŋɔ puuni nyɛla dibu shee ka teebulinima ni kuɣisi ŋɔ ka be kuli waligi mali zali ka bindira tam di zuɣu ka teebulinima ŋɔ shɛŋa nyɛ zaɣ'tan.

N nyɛla salo salo n laɣim ka shikurubihi ayi ʒiya ka kpiiba adaka dibbanahi pe ʒi bɛ tooni tuuli dini maa bia nyɛ o ka o nyɛ doo yuma anii bia ŋuni paya maa bia nyɛ o ka o nyɛ paɣa ka ŋuni paya maa bihi ayi shikurubihi ka bɛ gba nyɛ paɣ'ba.

Gbuɣin lɔɣu mini gbuɣin nyɛn kaa gbuɣin lɔɣu ŋo do' tingbani ka yaagi noli ka o nyina yina zama m-be loori puuni n-lihiriba kadi kuli nyɛla bi demdimi

Niribi ayi n ʒiya ti karili gbunni ka bi ʒiya tii ŋɔ mi nyala tuwa. ka lɔɔri ʒa bi sani ka yaa poolii pa lɔɔriŋɔ zuɣu saa, niribi ayi ŋɔ sunsuuni teebuli ʒɛmi ka bi bɛ nyura tam ya paɣa mini doo n nya niribi ayi ŋɔ.

Paɣaba ni daba, n bari laakum nima ʒiizaa ka di nyɛla bi dolila soli din nyɛ biɛhigu ni ka bɛ doli. bɛ shabi kuli bɔbla nachiinsi, n Kpabi baaji nima ka lɔ bin piɛla bi zuɣuni

Sochendiba n kuli laɣim mpiɛ n doli taba ʒiizaa salo ŋɔ puuni bihi biɛni ka ninkura biɛni Paɣasara biɛni nachimba biɛni liiga piɛla ni liiga ʒehi ŋɔ n kuli dee ʒiizaa.

Duu ŋɔ puuni nyɛla bɔhimbu duu shee din nyɛ kompiwuta kompiwutanima ayi n-ʒe Nachimbihi ayi nti pahi paɣisaribila tooni paɣisaribila ŋɔ yela gɔɣ'sabinli.

Foto ŋɔ puuni salo n laɣim ʒii zaa n gbubi bi paati tuuta nim zuɣusaa ka yɔhira salo maa tooni paɣa n kuli bɛni n yɛ liiga piɛlli ka pili kɔpu ka wuɣi o nuu ka yaagi o noli.

Bihi anahi ni nachimba ka ti ku lihiri anfooni ŋɔ puuni ka di nyɛla yili din nyɛ mɔpila yili n-ʒi bɛ tooni ka di nyaaŋga ka yili din lahi nyɛ taha yili za m-baɣi ba.

"Laboratory" ni puuni ka n-nyɛ o ka silimiin'doo ŋɔ ni o shikuru bihi ka be ʒiya ka be ye be "laboratory" cootunima ʒii zaa ka gbubi machina din tumdi tuma.

Palimenti duu puuni m boŋɔ ka Palimenti jintoriba ka bɛ ʒini gbagi saawora ka di kuli nyɛla lari ka be lari ni taba ka daari taba zaŋ kpa.

Paɣa ŋun nyɛ gbampiɛlli n-ʒia ye liika bɔɣiŋmahi ka di boobooi zaɣ' piɛlli ni zaɣ' sabila. O yɛn dila o daashibaashi bindirigu n-nyɛ bɔraade chimda ni gal' chimda ni furuti dirinki ni za o tooni.

Politeesa nima n laɣim ka nangbankpeeni niŋ ka bɛ fɛritaba kuɣisi bɛ puuni shɛba yɛla gɔɣa ka di nyɛ zaɣ'sabila ka shɛba ye zaɣ'piɛla.

Daa puuni ka ti lihiri ŋɔ ka paɣa ŋɔ nyɛla ŋun kɔhiri nyiŋgokɔriti ka zaŋ nangbampɔbirigu pɔbi o noli ka ʒia.

Kom ka n lihiri ŋɔ ni tihi ni mɔri kuli viɛli ʒeya ka wabiri be di puuni ka loori ʒeya zaɣ'piɛlli ka niriba be di puuni.

Salimbɔɣili ni ka ti ku lihiri ŋɔ ka salo ku yɛm di puuni ʒii zaa. A nya soobulinima ka shɛba pain ka bayaɣiri kuli pali li ka di nyɛla salima ŋɔ shee ka bɛ bɔra.

Yili mɛri n-laɣim be kpe ŋɔ ka di nyɛla be tumdi la tuma ka yɔri kuriti ŋun bala la yela liiga piɛlli ka pili zipil'dozim ka ŋun bala la pili zipil' "blue".

Kom m-bɔŋɔ ka jiramiinsanima ʒe di luɣa zuɣu ka "engine boat"nima ŋarimnima n-kuli laɣim di puuni ʒii zaa yiŋga nyɛla zaɣ'piɛlli ka yiŋga nyɛ zaɣ'ʒee ka shɛli nyɛ zaɣ' "blue".

Laati tuntumdiba ayi bɛ nyɛla bam pili hɛlimɛnti piɛla ka ye liiga buluunima ka di nyɛla bɛ maandila tiransifɔma.

Kom n-ku yɛrigi dɔya ka yiya me m-baɣi di kpansi. Yiya maa puuni ti nyari jidambiisanima din nyɛ zaɣ' piɛla ni zaɣ' dozim ka yiya din kpahi taha zaɣ' ʒiɛhi ni zaɣ' buluu gba beni.

Loori kompini sheli bini booni mahindira la n tiri bia pini gahindili ka di nyɛla Loori saafe ka bɛ mali tiri o.

Silimiinpaɣa ka n nya ka o chani alɛpile kpɛbu shee o ʒɛmi na dari anashara loori bihi ni o ti o bi' so o n-kpabi o tooni ka nyaɣi baaji din nyɛ zaɣ' sabinli.

Binkɔbiri biɛhigu shee m-bɔŋɔ n nyala wɔbiri ni kuli laɣim ni bɛ bihi ka silimiinsi kana nti lihiri ba ka ŋumbala tabi o shee ka di nyɛla fotonima ka bɛ kuli ŋmahiri ba.

Polinsi n-laɣim ʒii zaa ka di nyɛla bɛ mini sabiilanima n-kpe taba ni. Polinsi ŋɔ nyɛla bam mali shili ka pili hɛlimɛntinima ka bɛ fiɛbiri sabiilanima ŋɔ.

Silimiin'paɣa ni bihi m-be anfooni ŋɔ puuni ka di nyɛla be bela bin ti peentinima be du'shɛŋa la puuni.

Paɣa n ʒia ka toli ʒi o tooni ka o tori boraade sakoro ka payi ʒi o tooni ka gaɣali din nyɛ zaɣa dozim ʒi o tooni ka paɣa ʒɛ m baɣi o ka tabi o shee.

Tiha ayi nzeya ka tihi ŋo mali lahazib si pam ka loori zeya ka tanti tamdi zuhu paɣa mini doo nziya ka teebuli ze bi tooini ka kopu nim tamya

Zama n laɣim alepile kpebu shee. ka n nyɛ doni bɛ tooni ka nyɛɣi baaji. ka ninkurisɔ ʒɛ ʒɛ tooni ka paɣa be ɔ nyaaŋa. ka ban kpalim maa , ka ɔ ye la liiga ʒɛɛ ka gba gbubi ɔ baaji n ʒɛya.

Gbampiɛla n-laɣim ʒiri kpiimba daadaka din gahim ka yi di ko di zuɣusaa bɛ zaŋla binsabila malimali li ka bɛ ku laɣim ka shɛba kuhiri nintam ka bɛ ʒiri li.

Niriba ayi m-be duu ŋɔ puuni silimiin'doo ni gbaŋ sabinli ka nyɛla duu ŋɔ nyɛla zaamani tabibi fonnima malibu duu.

Paɣaba ayi ni bi'dibi yino n-ʒi foto ŋɔ ni n-lihiri tihi ni wabiri paɣaba ŋɔ nyɛla ban pili zipiliti ka bi'dibiga ŋɔ ye liiga vakahili.

Ghana jintɔriba duu ban galisi toondana n-ʒia ŋɔ. O yuli m-boondi Osei kyee Munsah Bonsu. O nyɛla ŋun ye kootu din gahim viɛla ka diri fiila.

Anfooni ŋɔ puuni siliminsi ni booni taawula n ti pahi biriji ka kom be biriji ŋɔ lɔŋn, ka tihi beni ka mɔri beni.

Salo m-be foto ŋɔ ni. Salo maa nyɛla ban laɣim paɣiba ni dabba ka loorinima ayi be foto ŋɔ puuni. Yiŋga maa nyɛla zaɣ' buluu.

Epooti puuni la ti kuli lihiri ŋɔ salo be di puuni zaa paɣaba mini dabba paɣa ŋɔ pilila nyɛpobrigu ka ʒia ka tabi o zuɣu ka gbihira.

Pali maa ni ba ka n-kuli lihiri ŋɔ ka be gbubi soobulinima niriba ayi n-gbubi soobulinima ka ye liiga "blue" ka pili zipiliti.

Salo m-be salima gbibu shee be kuli laɣimi tumdi tuma ka kom deei bayaɣiri ni be niŋgbuno zaa ka be tumdi tuma nangban yiŋga ka kuli nyɛla.

So chɛndi bɛ laɣim alupile kpɛb shɛɛ paɣa ni dabba shɛb yɛla liiga piɛla ka shɛb yɛ liiga dozim.

Salli bɔɣili ni Kati kuli yuuni ŋɔ ka di kuli nyɛ ya zama n laɣim ʒi paɣ'ba ni dabba bihi ni ninkura ka di kuli nyɛla ʒii zaa ka bɛ bɔri salima shee bɛ kuli toorila koma tingbani kpaari niŋda.

anfooni ŋɔ puuni n-ku nyala salo ni laɣim ka polin' paɣa be salo ŋɔ nyaaga ka di nyɛla o maandi ba mi zaanda ka di nyɛla palli kpaŋa ka pala maa zuɣu ka loorinima pe n-doli taba chana.

kootu duu puuni ka ti lihiri ŋɔ ka jaaji ʒi zuɣusaa ka o nu' dirigu zuɣu n-nya paɣaba ni pe ka dabba ayi ʒi bɛ sunsuuni ka looya ŋun nyɛ paɣa ʒi be bɛ puuni.

"Security" ban nyɛ polinsi n-kuli mali shili zaa be yela bɛ nɛma ban guriba ka che malifa ŋmɛli ka pili "helmet"nima.

Daa ni m-bɔŋɔ ka niriba laɣim ʒia ka shɛba niŋdi kɔhimma ka shɛba niŋdi damma. N nya n yikpɛrilana ni ye liiga bɔɣiŋmahi ka niŋ lasita.

Alapilee piɛlli n-kuli zaya ka salo be o gbunni ʒe o gbunni ʒii zaa salo maa puuni n-nyɛ paɣaba ni dabba ka be zaa pɔbu la nyɛpɔbirisi.

Anfooni ŋɔ puuni nyɛla kɔhimma ni damma shɛɛ paɣaba n kuli zɛ di puuni zii zaa paɣa ŋɔ tooni ti yɛa kabieji ni leemu ni zɛya ka baaiketi nima zɛya ka gaɣili zɛ n baɣi o ni kom.

Niriba ata n ʒi teeku gbuni ŋuni bala maa pilila zupil'sabila ka ŋuni bala ye liiga ʒee ka nyaɣi baaje ka ŋuni ʒin baɣi o kpa ye liiga ʒee ka baaje ʒi o tooni ka o piri namda muna nima.

Paɣaba ni bihi n-ʒi adiilanima n-ʒe lingima doo ŋun ye "immigration" nɛma n-ti pahi paɣa o ni nyɛɣi baaji sabinli za o luɣili zuɣu.

Salo n laɣim gbampiɛla ni gbansabla n laɣim taba ka yino maa gbibi makuro fooni m mooni molo n tiri o taba ka di nyɛla fabila.

Sooja nima m be foto ŋɔ ni yino maa nyɛla gbampiɛlli ka banbala maa nyɛ gbansabla sooja gbampiɛlli ŋɔ wuhirila sooja gbansabinli ŋɔ malifa guribu.

Paɣa ʒiya tabi o jerili ka kɔhiri nyɛma nyɛma o kɔhiri leemu ni moongu kɔdu alaafee.

Bia n-ʒia n-yaai hama. Bɛ ŋmarila kuɣa ka doo ʒi o nyaaŋga ka pili zipiligu ka so ʒi o tooni ka gbibi kuɣili.

Sooja nima ata ban mali shili ʒee zaa n zaya bɛ mee zala buɣim n di amonkaa sheli gbini ka yili biɛni ka tihi biɛni.

Ʒaamani duu m-bɔŋɔ. Duu ŋɔ nyɛla din gahim ka yi di ko ka bolifunima be zuɣusaa ʒia zaa ni kaboodi dim baɣi li ka tiivi tabiya ka deekinima be di lɔŋ ni ka teebuli zaya.

Salo n bɛ duu puuni dini nyɛ du shɛli alaple nima ni bɛni alaple n zɛya ŋɔ ka polin paɣa zɛya ni o zipiligu doo zɛ o tooni n yiɛ gɔɣi piɛli ni jinjɛm piɛli.

Dabi n ku laɣim nʒiya tiŋ gbani ʒiizaa ninkura ni bihi ŋun ʒi n too ni ŋɔ yela liiga blue ka piri namda blue